muuziiqa yaa mayyaate muuziiqaho yaa babbaxxitino horo afirino kunino maati may horo aannoho.

Mininna dubbu saada yinnanniri mini saada babbaxitino horo uyittanno saada ikkite lawishshaho addo buuro babbaxitino horo uyittanore ikkittanna dubbu saadati yaa kayinni.

Rosoho yaa babbaxxitino rosaano rosse egenno afirate kaa'lanno rosu dana ikke leellannoha rosaano babbaxxitino

Odoote yaa babbaxitino odoo odeessinanni gari no tene odoo gari babbaxitinote isportete danna odeessinanni odooti.

Seesaho yinnanniri babbaxitino seesu gari no, lawishshaho kalaqamunni afi'nanni gari mannu loonso seesi gari no kunni seesi gari kayinni manna biifisano seesati.

Baadi xagga yinanniri baadi xagga babbaxitino xagisinanni xaga horo ikkite leelittanotta ikkittanna tene xagga kalaqamunni afinanni xagga ikkittano.

Bunu minenna sagalete mine babbaxxitino bununna sagalete mini no tenne bunu mine mannu e"e horoonsire fulanno gara ikke leellanno